Gyahyehyɛeɛ bi atɔ baabi ahyehye hɔ adan ne cars ahodoɔ bebree, na odumgyafoɔ no nso kaa si hɔ a wɔgu so redundum gya no a aka no, na nkurɔfoɔ pii nso gyina hɔ rehwɛ deɛ ɛrekɔ so no.

Kɔkɔɔ a yakye, kosua, taalia, gyeene, salad, shitɔ, tomato stew ɛka waakye yia egu plɛti yi so yi.

Adwumayɛfoɔ mmarima nson gyina dan so a wɔrehyehyɛ solar panel, na nnan te solar panel no so, na mmeɛnsa nso gyina hɔ. Wɔn nyinaa ahyehyɛ ɛkyɛ a ne color, n'ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ.

Nkwadaa mmeɛnsa a wɔyɛ Aborɔfo ne wɔn maame a ɔno so yɛ Bronin ne wɔn papa a ɔno nso yɛ Bibini. Wɔn nnipa nnum nonyinaa nsa deda fam a ɛhyehyɛ gloves mu, a wɔredua flowers.

Adwumayɛfoɔ mmiɛnsa a wɔreyɛ adwuma, wɔn mmiɛnsa nyinaa ahyehyɛ gloves, helmet fitaa ɛhyehyɛ wɔn ti ɛna ahwehwɛniwa a ɛbɔ wɔn ani ho ban nso ɛhyehyɛ wɔn ani. Na wɔasane ahyɛ overall.

Mmaa mpanyinfoɔ mmienu ɛne papa baako ɛretete nflawɛs mu na ɔbaa noa ɔwɔ mfimfinn no hyɛ wallington boots. Mmaa mmienu no nyinaa hyɛ ataade a n'ahosuo no yɛ ahahan mono na papa no nso ɛkunturu ne mu a ɔretutu toro no mu.

Maame bi rekye adeɛ, na wabɔ duku, kɛntɛn si n'ɛtifi, kolpɔt esi hɔ nom a dadesɛn esi so. Ɛneɛma na wakye no bi gu plate so ɛwɔ ne nkyɛn mu.

Agokansie bi ɛrekɔ so, nnipa wɔwɔ afaafa no biara yɛ nnan nnan. Baako hyɛ socks akokɔsradeɛ, wɔn a aka no hyehyɛ socks fitaa, na coach no ɛtete egua so wɔ nkyɛn ɛrehwɛ wɔn.

Abɛmoa bi a ɔde solar panel resi ɛwia mu a wahyehyɛ batre ahodoɔ wɔ solar panel no nkyɛn. Na abɛmoa bi nso ɛwɔ nɛkyi a ɔrekora dan mu. baabi a ɔwɔ no ɛwia ɛbɔ hɔ den paa.

Akwanhyia bi ɛsi ama kaa mmienu aseɛ pasaa egu kwan no nkyɛn na nkorɔfoɔ nso retwa mu a ɔrehwɛ nea ɛrekɔ so no. Aboronsan na abansoro akɛseɛ nso sisi ɛkyi.

Aborɔfo a wɔn nyinaa ahyɛ overall, baako deɛ yɛ violet, ɛnna wɔn a aka no nyinaa yɛ green, na wɔn mu biara nso hyehyɛ helmet wɔ wɔn ti, na wɔrenwiinwii.

Ɛyɛ nnipa bebrebee na wɔahyia wɔ Mahas Central Mosque anim. Ebi hyehyɛ kyɛ, ebi nso nhyɛ kyɛ. Mmaa no de mmaayaafi agu wɔn ti, ɛnna wɔn nyinaa de wɔn ani ahwɛ baabi baako.

Buronyi abaayewa bi gyina agyaade. Na phone da ne nkyɛn. Okura adeɛ wɔ ne nsam a ɔrete bi akɔ n'ano. Nneɛma pii na atwa abɛɛfo gyaade hɔnom ahyia.

Ababaawa bi te abɛɛfo akonnwa ɛso a pono fɛɛfɛ nso asi n’anim a ne laptop asi so. Ɔwɔ glass bi asi nkyɛn a anonomdeɛ bi agu mu, na wɔakyekye ne ti fɛɛfɛ.

Asɛnnibea a ammuafoɔ atwa ho ahyia. Ɛbi tete nkonnwa so ɛwɔ nkyɛn, ɛna ɛbi nso tete nkonnwa so ɛwɔ anim a nkrataa bi agu wɔn anim. Na ɔsraani bi gyina hɔnom a ɔde ne nsa agu n’anim. Na gyɛɛgye no nso te n’akonnwa mu a ɔretie deɛ ɛrekɔ so no.

Mmorɔfo nnum bi tena hɔnom. Wɔn mu mmienu a wɔyɛ ɔbaa ne barima tete wheelchair mu, na mmeɛnsa a wɔaka no deɛ, wɔn mu biara nte wheelchair mu, na wɔkuta adeɛ wɔ wɔn nsam a wɔrehwɛ.

Nnipakuo bi ahyehyɛ ntaare tenten fitaa fitaa. Ɛbi kita pɛn ɛretwerɛ ade, ɛbi nso kita glass a nsuo bi wolɔ mu a wɔn ɛrehwɛ ɛresua biribi firi mu.

Nnipa mmienu ɛhyehyɛ overall a n’ahosuo no ɛyɛ blue, na wɔn mu biara nso ɛhyehyɛ safety helmet. Wɔgyina enyinam ahoɔden so ɛwɔ soro ɛreyɛ adwuma.

Mmaayewa mmienu a wɔte pɔnkɔkɔ so . Abaamuwaa bi di pɔnko no anim a wasɔ pɔnkɔ no mu a wodi ɔson odi pɔnkɔ no anim kan ɛma no de mmaayewa no kɔ. Abaayewa baako gyina akyire a ɔhyɛ ɛsoro bluem a ɔde ne nsa ɛreka pɔnkɔ no.

Abranteɛ bi te hɔnom a laptop esi ne nan so. Na wɔaka nneɛma abom a ɛkɔsɛ solar pannel no. Na ne nkyɛn no, ɔwɔ ɛmo a ɛwɔ bɔtɔ mu si hɔnom. Brush a nneɛma no nyinaa ayɛ te sɛ store ketewa bi a ɔretɔn nneɛma wɔ hɔ.

Mmaayewa nan a wɔrewiiwii. Na baako kuta kyɛnse a aduane wɔ mu na ɔde ne nsa ato kyɛnse nim ɛrekɔ nano a ɔrewiwii.

Atɔrɛnkyɛm ɛsi ama efie bi ɛbubu pasaa ɛgu fam. Na ewiem ayɛ tuum a beaeɛ hɔ nom no nnuanua nso esisi ɛhɔ nom.

Nnipakuo bi a wɔresa wɔ amammerɛ kwan so. Wɔde nneɛma abobɔ wɔn ti, na wɔsan hyehyɛ nneɛma bi wɔ wɔn nan no mu. Ebi gyina akyire a wɔrebɔ wene ama wɔasa.

Papa panin bi te hɔnom a papa baako egyina ne nkyɛn reyi ne ti. Na nea ɔreyi ne ti no hyɛ kyɛ. Na okita afidie a yɛde ne ti eusesu abɛɛfo.

Asɛnnibea a obi gyina anim a wama ne nsa so na ɔde ne nsa ato Bible so. Na Jugde baako te anim na baako te akyire rehwɛ deɛ ɛrekɔ so. Na Ɔsrani bi gyina hɔnom a ɔde ne nsa agu n'akyi na ɔbɔ tae.

Papa ne akwadaa bi te ɛdidipono ho ɛredidi. Abɔfra no ɛde nensa afa ɔno n'aduane na ɔredi no ɛde ɛɛhyɛ papa no anim na papa no ɛɛsre na wabae nenum ɛɛgye aduane na abɔfra no deema no.

Maame bi ɛte hɔnom a kente bebrebee agu n’akyi. Na kente ne mu biara ahosuo ɛyɛ soronko. Na kente baako biara no, ahosuo bebrebee wɔm. Ntoma nso wɔ ne nkyɛn nso ka ho.

Dwam a amaamefoɔ pii wɔ hɔnom. Ebi tɔn nam wɔ apanpan so. Ebi nso wɔ mako; deɛ ɛyɛ bunu ne deɛ abere kɔkɔɔ egugu deɛ so, na kɔkɔɔ gu ho a abere.

Enipa kuo a ɔyɛ amanyɔsɛm a ɔnam ɛkwan mfimfin. Ɔkuta nnoɔma pii ɛwɔ wɔn nsam a woakyerɛkyerɛ nneɛma wɔ so. Na ebi yɛ mmaayewa, ebi yɛ mmranteɛ, na ebi yɛ papa mpanyinfoɔ paa.

Abibifoɔ nkwadaa bebrebee atwa bronin baako a ɔyɛ ɔbaa ɛhɔ ahyia. Na wɔn nyinaa ɛrehwɛ bronin na bronin no so ɛresere a wasɔ bibini akwadaa baako mu.

Nnipa wɔreyɛ adwuma ɛwɔ ɛkwan ho, a ɛkwan no yɛ mfutukwan a afei na wɔrebɛyɛ. Na grader kɛseɛ bi asi nkyɛn. Nnipa a wɔn a ak agyina nkyɛn a wɔrehwɛ ɛkwan ne ho adwuma no ɛhyehyɛ overall, mpaboa kɛseɛ ɛna helmet ahoroɔ wɔ wɔn ti.

Akwanhyia kɛseɛ bi ɛsi, na car no ɛnim amoamoa ama nkorɔfoɔ ɛtwa car no ɛnim ɛrewura mu akoyi wɔn a ɔhyɛ car no mu no. Na papafoɔ bi nso gyina nkyɛn a ɔhyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ kɔkɔɔ, ɛhyɛ aban adwumayɛfoɔ ataade.

Mmrɔfo nkwadaa a wɔtete hɔ ɛne Abibifoɔ mmofra na nkwadaa no tete hɔnom a wɔ mu biara regyegye aduane afiri maame baako a ogyina hɔ a ɔhyɛ kyɛ hɔ.

Abammɔfoɔ a wɔyɛ apolisifoɔ a ɛkitakita atuo a ɛrekɔ beebi. Nkurɔfoɔ bi nso ɛgyina beebi a wɔrehwɛ wɔn. apolisifoɔ no ɛhyehyɛ helmet, na wɔsanhyehyɛ bulletproof nso ka ho.

Abibifoɔ a wɔgyina abɛɛfo afidie bi nkyɛn retwa mfonin. Wɔn nyinaa adane wɔn ani ahwɛ mfonintwa afidie no, na wɔn anweenwee, baako koto anim na wɔn a wɔaka no gyina akyire.

Abrɔfo nkwadaa baako hyɛ mpaboa na wɔn a aka nhyɛ mpaboa. Na panyin na ɔwɔ mu no egyina wɔn anim ɛna ɔde ne mpaboa ayɛ te sɛ phone a ɔdetwa wɔn camera. Na nkwadaa noa aka no nso gyina nɛkyi a ɔrehwɛ mpaboa no mu te sɛ phone. Wɔn nyinaa de anigyeɛ.

Mmarahyɛbadwa a ntɔkwa asi, na papa baako ato twɛdeɛ rebɔ baako. Wɔn a wɔaka no nso so repata na ebi nso te hɔnom a wɔreyɛ wɔn adwuma.

Abrɔfoɔ bebree atwa ahyia wɔ dan bi mu. Obiara tete akonnwa so. Baako deɛ, afei na ɔreworɔ ne ho. Na ɔbaa no a odi nhyiam no anim no hyɛ ataade kɔkɔɔ a okita ɔkasamu wɔ n'ano.

Abibifoɔ mmɔfra bi redi agorɔ. Wɔahwiri rebɔ wɔn nsam. Wɔato santene mmienu anaa wɔatwa kanko ahyia a cars mmienu sisi wɔn akyi, na sukuuda si wɔn akyi a akyerɛkyerɛfoɔ mmeɛnsa nso gyina wɔn akyi.

Papa bi retɔ adeɛ wɔ baabi a wɔtɔn nnuro, na deɛ ɔtɔn nnuro no gyina kɔmputa akyi, na baako nso wɔ hɔnom a ɔno nso reyi aduro no bi.

Mmorɔfo bi te hɔnom a wɔreyɛ atosodeɛ bi ho adweuma. Baako hyɛ gloves fitaa wɔ ne nsa ho. Na ɔde apron abɔ ne mu. Wɔn a aka no de wɔn nsa saa ara na wɔkita sekan ketewa a wɔde retwa saa atosodeɛ no.

Nnipa bi a wɔn anim ayɛ mmɔbɔ mmɔbɔ. Akwadaa baako te anim a obi aso ne mu na ɔresu pa ara. Wɔn aka no nso ninsuo fifi wɔn ani ase. Ɛbi nso gyina ɛbi akyi a wɔrehwɛ deɛ ɛrekɔ so no.

Amanyɔsɛm, aha yɛ mmarahyɛbadwafie, na mpanimfoɔ a wɔwɔ hɔ no nyinaa ahyehyɛhyehyɛ nose mask, ɛbi nso hyɛ ɛkyɛ, naaa asraafoɔ a wɔhyɛ tuntum ne ahabammono nso wɔ mmarahyɛbadwafie hɔ bi.

Mmerahyɛbedwa mu a MPfoɔ no nyinaa asɔre egyinagyina hɔ nom. Ebi hyɛ wɔn nose mask, ebi nso ɛyi wɔn nose mask ato wɔn abɔdwe ase. Ebi hyehyɛ batakari, ɛna ebi hyehyɛ suit.

Aborɔfo tete pono ho a nsuo wɔ bottle sisi so, kuruwa nso si so. Na wɔn anima no, besia baako gyina hɔɔ a ɔrekyerɛ wɔn adeɛ. Na besia no nimfa so no bɔɔdo wɔ hɔ a yɛakyerɛw ade wɔ so.

Mmerahyɛ bedwafie, mpanyinfoɔ ɛtete hɔ nom, ebi ɛremiamia wɔn phone so, ɛna baako nso egyina hɔ a ɔne baako ɛkasa. Na baako asɔre ɛgyina ɔhyɛ ahwehwɛniwa a ɔrekasa atwerɛ mmerahyɛ bedwafie hɔ nyinaa.

Beaeɛ a yɛgye home ne beaeɛ a yɛdidi, na beaeɛ yɛgye homeɛ no wɔ anim na beaeɛ a yɛdidi no wɔ akyire. Emu biara no, ɛpono si so, na nkonnwa sisi nkyɛnkyɛn. Na baabi a yɛredidi no, koko bi si hɔ nom a flowers si ho. Na akonnwa a ɛwɔ asa so hɔ no, sumiiɛ deda mu.

Nnipa nson bi te pono ho, obiara anim no, kɔmpiita si n’anim na krataa da n’anim a twerɛdu kura ne nsamu. Na wɔn nyinaa ɛreka asɛm. Na ɔbaa baako asɔre agyina hɔnom, wɔn nyinaa nso anim ayɛ sere sere.

Abrɔfo bi wɔ adwuma mu a computer esisi wɔanim. Na baabi a ɔwɔ no ɛdan no mu ɛso ɛye. Ebi yɛ abansoro, ɛna ebi ɛnso wɔ ɛfam. Na nkonwa na wɔtete so no ɛyɛ nkurankura ɛho yɛ fitaa abɛɛfo de no bi.

Nnipakuo bi a wɔde nose mask ahyehyɛ wɔn ano a ɛbi nso de gloves ahyehyɛ wɔn nsa kura nipa bi a wɔde no ɛreto amona mu wɔ famu asie no. Na amona ne mu no nso, ɛbi gyina mu a ɔresɔ nipa ne mu de no ato mu. Na nkurɔfo nso gyinagyina ho a wɔrehwɛ deɛ ɛrekɔ so no.

Abrɔfo mmaa mmiɛnsa ɛne mmarima mmiɛnsa a wɔte ɛpono ho. Wɔde adeɛ bi ahyehyɛ wɔani a computer nsoso esi wɔanim. Na adeɛ na ɛhyɛ wɔani no wɔ mo biara resresre.

Nnipa nsia bi a wɔahyehyɛ overall ne nose mask ahosuo sononko ɛresie nipa bi yɛde ne ato adaka mu. Na sɔfi si anwea ne so wɔde sesa anwea gu adaka ne so. Na beebi a wɔwɔ no, wɔasiesie nnia pii.

Mmaayewa mmienu bi resa wɔ nsensan ahahammono bi so. Obi gyina akyire kita camera de retwa wɔn. Mmaayewa no ahyehyɛ ahweneɛ wɔ wɔn nsa, wɔn nan ne wɔn ti, na nkurɔfoɔ bi nso tete nkyɛn wɔzdrɛse abɔ duku.

Brɔdeɛ ampesie a paya, kosua mmienu, kontomire a yɛde nsuomnam ayɛ abomu no ɛhyehyɛ mu. Na aduane no egu ayowa tuntum mu.

Aborɔfo nkwadaa bi te hɔnom a wɔresua nneɛma fa abɛɛfo mfidie ho. Wɔresua sɛdeɛ yɛhyehyɛ mfidie no. Mmayewa mmienu a wɔte hɔ no de ahwehwɛniwa ahyɛ wɔn ani, na abaamua no de ahwehwɛniwa bi a asɛn tikyani gyina abaamua no akyi a ɔrekyerɛ no adeɛ.

Maame bi te hɔnom a wabɔ duku, na maame no de aburo asi gya so wɔ koropɔɔto so, na abayewa bi te ne nkyɛm mu hɔ a ɔde biribi ahyɛ n'anom, na nkurɔfoɔ nso tontɔn nneɛma.

Nkrɔfoɔ bi ɛwɔ baabi a wɔretu sika kɔkɔɔ. Na amena no a wɔgyina mu no, nsuo tae mu a ɔhɔnom ayɛ atɛkyɛ. Na ebi nso papa so gyina soro hɔnom ɔhyɛ ataade fitaa a ɔno deɛ ɔnka ho.

Nnipa bi a atwa ahyia baabi faako a kyɛnsee kɛseɛ si wɔn anim a wɔredidi afi kyɛnsee no mu. Na ebi kuta atere na ɛredi. Abofra bi ne maame bi te hɔnom a wɔde wɔn nsa saa ara na ɔredidi na abaamuwa baako nso ka ho.

Maamefoɔ mmeɛnsa te hɔnom a wɔrehohoro kuruwa mu Na bokiti a ɛyɛ dadeɛ nso si hɔnom. Ankora blue bi nso si wɔn akyi. Maamefoɔ no mmeɛnsa no nyinaa no, obiara bɔ duku.

Indiafoɔ mmaa bi adrɛse wɔ wɔn amammerɛ kwan so. Na wɔn nyinaa hyɛ ataade korɔ gye baako a ogyina soro no. Na wɔn akyi, nnua sisi hɔnom a ɛho ayɛ ahabanmono. Na pillars akɛseɛ nso sisi ho a ebi twetwere.

Nkurɔfoɔ pii tete train so, ɛbi wɔ train ne mu, ɛbi tete soro, ɛbi hyehyɛ anim na ɛbi nso hyehyɛ nkyɛnkyɛn. Kyerɛ sɛ train ne ho beebiara ayɛ ma na nkurɔfoɔ nso gyinagyina train kwan ne nkyɛn a wɔapagyapagya wɔ nsa ne wɔn wɔtenatena train ne mu nso apagyapagya wɔn nsa.

Asukuufoɔ a mmaa ne mmarima rebɔ ampe, na maame mpanimfoɔ gyinagyina wɔn nkyɛn a baako a ɔhyɛ atade soro akokɔ sradeɛ no ka nkwadaa no ho a wɔrebɔ ampe, na wɔn nyinaa ani agye yie.

Kuro kɛseɛ mu a kaa ayɛ hɔnom ma. Cars atenten ne atiatia wɔ kwan no mu a nkurɔfoɔ pii nso nena kuro no mu, na dan a ɛsisi hɔ no nyinaa yɛ abansoro. Kyiniiɛ nso wɔ hɔnom a nkurɔfoɔ tete aseɛ reyɛ adwuma.

Mmɔfra a wɔrekyerɛ wɔn adeɛ, na ɔkyerɛkyerɛni no hyɛ soa soata kɔkɔɔ a kyɛ wɔ so, na papa bi a wɔyɛ mmienu nso gyina nkwadaa no nkyɛn, na nkwadaa no a wɔrekyerɛ wɔn ade no, wɔn nyinaa rehwɛ bɔɔdo no a ɛhwɛ wɔn anim no so.

Maame bi te moka ase renoa aduane. Na maame no duku a ɛbɔ ne no ne n’ataadeɛ ahosuo nyinaa yɛ pɛ. Maame no de dadesɛn asi gya so. Na ɔwɔ aweneɛ bi nso san da ne nsa.

Asrafoɔ a wɔahyɛ ahaban mono ɛne ɛkyɛ ahaban mono egyina tokoro bia ɛwo ɛfam ho. Na ebi nso gyina ɛnkyɛn a sofi esisi wɔnkyɛn. Baabi a wɔn wɔ no ɛhɔ nnua no ahaban a ɛwɔ so nyinaa ape.

Adeoamfo a wɔn nyinaa yɛ mmaabasia. Na wɔn nyinaa biara te ne machine a yɛde pam adeɛ ho. Na obi gyina wɔn anim. Na wɔn a wɔtete hɔnom nyinaa nso ewinwin ɛrehwɛ deɛ ɔte wɔn anim no. Na ɛbinom no, ahoma yɛde susu nnipa yɛde pam adeɛ gu ɛbi kɔn mu.

Kaase a ne boɔ yɛ den a wɔde ɔmanpanin anaa nipa titire tenatenam, na asa line a ɛde retwam, na asraafoɔ nso so gyina hɔnom a wɔasa line wɔ nkyɛn rebɔ cars no ho ba sedeɛ nnipa biara mmɛwuram. Na cars no, ebi wɔ hɔnom a, nkurɔfoɔ gyinagyina ho a wɔdi nkyɛn ma ɛrekɔ.

Aborɔfo bi a wɔnam lɔɔre kwan mu, na Bibini baako nam mu. Wɔkita wɔn nsam wɔn kurom frankaa a kɔkɔɔ, ahabammono, fitaa ne tuntum wɔ mu. Na mmaa no a wɔwɔ mu no hyɛ atadeɛ tenten. Mmarima no nso ahyɛ atadeɛ fitaa a wɔfrɛ no jalabia.

Mmeranteɛ mmienu bi a wɔresua boxing bɔ. Na deɛ ɔrekyerɛ wɔn bɔ no gyina wɔn akyi. Na wɔn mmienu de nneɛma ahyehyɛ wɔn nsa asane de bi ahyehyɛ wɔn ti. Na sukuu nkwasaa bu nso retwam wɔ akyire hɔnom a wɔrehwɛ wɔn.

Nipakuo bi ahyia wɔ wɔn som dan mu, na wɔn nyinaa ato santene fɛɛfɛɛ rehwɛ baabi a wɔsom wɔn nyame no, na wɔn nyinaa ahyehyɛ ntase teten. Ɛbi yɛ brown, ɛna ɛbi nso yɛ akokɔ sradeɛ.

Nkorɔfoɔ bi esiesie wɔn ho ɛwɔ wɔn kurom amammerɛ kwan so. Na ɔde adeɛ abɔ wɔn ti ɛsan hyɛ adeɛ wɔ wɔn ti. Na mmaa naa ɔwo mu no ahyɛ ataade tenten. Mmarima no ntaade na wɔhyɛ no, ɛfam no yɛ blue ɛna ɛsoro no ayɛ USA frankaa a yɛdeayɛ singlet.

Ɛdan kɛseɛ bi mu asa so, akonnwa kɛseɛ bi si hɔ a sumiiɛ da mu. Carpet sɛ fam a pono si so. Pono no ahosuo no yɛ gold. Kanea bɔ soro hɔ.

Nkrɔfoɔ bi wɔ agoprama no so, na nkrɔfoɔ nso tete akyiri hɔ rehwɛ wɔn, na agorɔ a wɔredi no, wɔne nantwie. Nantwie teba wɔn so na wɔredwane. Na beaeɛ a wɔwɔ no, wɔde adeɛ akata ho agye ho ban a wɔhyɛ mu.

Mmaayewa a wɔyɛ aborɔfo ɛrebɔ basket ball. Na deɛ ɔhyɛ fitaa no kita bɔɔlo no. Na wɔn a wɔhyɛ green no ɛrekɔ ne so. Na wɔn a wɔrebɔ ne nyinaa biara hyɛ nose mask.

Ayaresabea. Enipa bi yare a wɔtete wɔ hospital bed so. Na nursefoɔ na ɛrehwɛhwɛ wɔn no nso gyina wɔn nkyɛn. Na ɛmpa biara no, moskito nete ɛbɔ mpa biara so. Nursefoɔ no ebi hyɛ ɛkyɛ, ebi nso mpaboa yɛ fitaa.

Aborɔfo no nyinaa ahyehyɛ nose mask na wɔahyɛ overall fitaa ahyɛ gloves wɔ wɔn nsa a wɔhyɛ Wallington boot ka ho. Na wɔkura nneɛma a ayɛ sɛ afunu adaka nipa bi da mu. Na nnipa pii nso gyinagyina wɔn akyi.

Nnipakuo bi rekɔsie obi, na adaka no, wɔayɛ no te sɛ nsuo mu adwene. Na nkurɔfoɔ hyehyɛ tuntum, ɛna wɔn nso a wɔsoso adaka no nso so, wɔyɛ nnum, a baako bo nso de ne nsa asɔ mu ama no ayɛ nnum.

Efi bi si hɔnom a ɛso kyɛnsee no awe na akyen. Na bɔɔɔdeɛ ne nwura ne abɛ si fie no akyi. Efie no anim no, Bokiti baako ne ankorɔ baako a ɛho yɛ ahabanmono na esi hɔnom. Na akwadaa bi te ɛpono no ano.

Abrɔfo bebree a wɔahyia wɔ adidi pono ho. Plɛɛt ne glass a anononneɛ wom si obiara akyi a obira redi n'aduane a ɛwɔ plɛɛt no so na aduane pii nso si mfimfin, wɔn nyinaa reweewee ɛhwɛ baabi baako.

Maamefoɔ bo a wɔresa, baako de ne ntoma agu ne kɔn mu a ɛyɛ fitaa. Mmaa no mu nyinaaaaa bobɔ duku fitaa bobɔ wɔn ti, na nkurɔfoɔ nso tete wɔn akyi a ɔrehwɛ wɔn a wɔresa no.

Nnipakuo bi ato wɔn santene ɛreba abɛkyia wɔ dwabɔ bi ase. Na santene ne mu no, aborɔfo wɔ mu. Na barima a ofdi santene ne kan no so apampa bi a nneɛma ahabanmono bi gu ne kɔn. Na wɔn a wɔwɔ na’akyi no ɛrekyiakyia wɔn.

Nnipa wɔhyɛ nose mask egyina wɔn fie ɛnim na cars mmienu esi fie no ɛnim. Na papafoɔ naa egyina hɔ nom no, wɔapam ntoma ataadeɛ a ɛyɛ adekrɔ. Na baako deɛ deɛ ahosuo pii ɛwowɔ mu. Nose mask ɛnso ɛhyehyɛ wɔn ano.

Abusuafoɔ bi a ebi yɛ abibifoɔ na ebi yɛ aborɔfo gyina adaka bi ho. Adaka no, wɔde ntoma a n'ahosuo yɛ kɔkɔɔ, akokɔ sradeɛ ne ahaban mono akata ho, na ɔsraani bi gyina hɔnom a wadane n'akyi ahwɛ baabi a adaka no si no. Nhwiren nso sisi adaka no nkyɛn.

Apolisifoɔ akye ɔbasia bi, na basia baako nso di n'akyi, na deɛ wɔakye no de handcuff agu ne nsa no abae n'anom a ɔresu, na asraafoɔ no de no rehyɛ kaa mu.

Nkwadaa a wɔrebɔ skiping. Na wɔde ahoma mmienu na ɛrebɔ. Ɛna nnipa mmienu nso gyina mfimfini. Nkwadaa mmienu so gyina wɔn a wɔrebɔ skipping no akyi.

Nnipakuo bi a wɔte afidie a wɔdeko ntokwa so. Na wokita wɔn man mu frankaa a wɔapegyapegya akɔ soro. Nnipa a wɔtete afidie no so no, wɔ tuo aboba gugu wɔn nkyɛn.

Amammerɛ ne amaneɛ. Enipakuo bi ahyehyɛ wɔn ho wɔ wɔn amamerɛ kwan so. Ɔkuta dua a ɔde ahosuo ayɛ ho wɔ wɔn nsam. Mmaa no nso hyɛ adeɛ wɔ wɔn sisi a ayɛ sɛ ɛsrɛ a y'atae.

Asogyafoɔ a wɔgyina nwura bi mu a ɛbi ahye na bi nso haban no yɛ ahabanmono. Asogyafoɔ no hyɛ ataadeɛ a ɛyɛ ahabanmono. Wɔhyɛ kyɛ na baako de adeɛ ahata ne ho. Na baako da fam a yɛde ne ti ato adeɛ so.

Nnipa pii ɛwɔ agoprama so na mmarima no dɔsoo wɔ hɔ yie paa. Nnipa mmienu ɛte dame ho a wɔreto dame na nkorɔfo gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ dame no. wɔn nyinaa ɛte canopy ase a agorɔ ahodoɔ ɛrekɔ so.

Ɛm…aborɔfo bi a wɔretwi bicycle de reyɛ akansie, na deɛ ɔdi kan no abae ne nsam a nkurɔfoɔ rebɔ agye no so, na nkurɔfoɔ gyinagyina ban no a wɔagye no akyi, na wɔde phone ahwɛ wɔn so retwitwa wɔn mfonin, na kwan a wɔnam mu no, dua sisi nkyɛnkyɛn nso so.

Asogyafoɔ mmieɛnsa a wɔkita tuo gyina wɔn car a wɔde ko ntɔkwa ho. Na cars no asɛesɛe na esi hɔnom. Na mpɔtam hɔ a wɔgyina hɔnom. Ɛhɔnom ayɛ basaa a wonhu nipa biara wɔ hɔnom.

Nnipa pii a wɔn ani abere ne asraafoɔ pii nso a wɔahyehyɛ wɔn h. na nnipa no ne asraafoɔ no ɛrepem so. Na asraafoɔ no nso ani abere a wɔkita mmaa a de boro nnipa no.

Abibifoɔ mmaayewa ne mmarima a wɔregye adekyerɛ wɔ dan bi mu. Na obiara kitakita ne laptop a afidie si obiara anim a wɔrehwɛ afidie ne so ɛresua ade. Dan ne mu no, air-conditioning bɔ hɔnom.

Nnipa ahodoɔ; mmaa, mmarima, nkwadaa, mmɔfra ne mpanyinfoɔ egyinagyina nsuo a ɛyɛ ɛpo mu ɛregoro na ebi wɔ anim paa ɛna dodoɔ naa ɛwɔ akyire. Na akwadaa baako deɛ ɔte anwea na a ɛwɔ ɛpɔ no anim hɔ nom.

Mmarima bi a wɔwɔ construction site a wɔso pan wɔ wɔn ti a wɔde resesa anwea ma kɔ beebi a wɔresisi dan no. Beebi a wɔnam no, wɔahyehyɛ dadeɛ wɔ fam hɔnom.

Asraafoɔ kaa bi si hɔ a ɛyɛ fitaa, na ban tenten bi wɔ hɔnom a yɛde nɛɛte na agye ho. Na nkurɔfoɔ gyinagyina ban ne so, na baako so gyina aseɛ. Na wɔn a wɔgyina so ɛreforo akɔ soro na deɛ ogyina aseɛ nso de ne nsa baako asom.

Abusua bi wɔte mpa so na bi gyina hɔnom. Na maame no de duku abɔ ne ti. Ɛna mmofra bɛyɛ nsia a egyina ne nkyɛn no. Na kete pa ara a ɔwɔ mu no ɛtete ne nkyɛn. Abaayewa baako nso kuta seleba a biribi wɔ mu.

Aborɔfoɔ a wɔte adidipono ho ɛredidi. Adidipono no, bayerɛ a ayɛakye gu adeɛ mu sihɔ, paano a yɛatwitwa gu basket ketewa mu si hɔ na yɛwɔ nam nso yɛakye wɔ adeɛ mu nso si hɔnom. Na anomdeɛ nso wɔ glaase mu si wɔn anim, ɔbaa baako na mmarima mmienu.

Abɛɛfo car wɔayɛ no nyansapɔ mu esi hɔ nom. Car no yɛ ketewa paa na ɛyɛ mmienu na esi ɛhɔ nom. Nkorɔfoɔ gyinagyina cars n'akyi. Ɛna ɛwɔ n'akyi no nso abansoro bi sisi hɔ nom.

Nnipa wɔretu kwan, wɔɔaboaboa wɔn nneɛma ano wɔ ntoma mu wɔakyekyerekyekyere, na nkwadaa wɔm maamefoɔ wɔm, ɛbi nso de bɔtɔ ato pan mu a ɛso wɔn a wɔdi santene ne mu. Na ɛbi hyɛ kyɛ, na bi nso hyɛ mpaboa. Na bi nso nneɛma no, wcn kɛtɛ a wɔda so deda so.

Ekuro kɛseɛ mu, na abansoro a yɛde glass ayɛ esisi hɔ bebreebee. Na ekuro no mu no nnua ahodoɔ pii ɛnsoso ɛwowɔ kuro no mu a yɛa sii dua no santene so. Na car kwan nso deda hɔ nom a emu yɛ fɛ yie.

Mmaa ne mmarima a wɔahyehyɛ wɔn ho amammerɛ kwan so. Mmarima no de adeɛ abɔ wɔn ti sɛ duku, ɛnna mmaa no nso hyɛ adeɛ bi wɔ wɔn ti, na mmarima no, ahwenneɛ fitaa bi gu wan ti kɔn mu ne wɔn sisi. Saa na mmaa no nso so wɔwɔ bi da wɔn kɔn ne wɔn sisi. Wɔn atadeɛ a ɛhyɛ wɔn no nyinaa nso yɛ adekorɔ.

Ɔbaa ne barima bi rekɔ mmirika, na barima no kuta adeɛ wɔ ne nsam a wɔde rekɔ mmirika no. Ɔbaa no di anim na ɔbarima no di n'akyi, na nkurɔfoɔ gyinagyina dan akyi wɔ hɔ no a wɔrehwɛ wɔn, ɛnna ɛbi nso tetetete baabi a bɛhwɛadefoɔ no tena no a wɔde wɔn phone retwa wɔn a wɔrekɔ mmirika no mfonin.

Kurow bi mu a ɛdan a ɛwɔ hɔ nyinaa ɛhyerɛn te sɛ kanea. Na obi nso nam hɔnom a okuta pɔnkɔ mmienu a ɛdan si pɔnkɔ no akyi a pɔnkɔ no retwi na ɔno nso te so. Ebi nso nenam fam na ebi nso gyinagyina dan no mu. Na nsuo bi tae fam hɔnom a wohu dan a esisi hɔ no ne nnipa no nyinaa wɔ nsuo no mu wɔ fam hɔ.

Abɛɛfo ahomgye dan a ɛmu yɛ fɛ yie, na akonnwa si hɔnom a ɛyɛ sofa a suneɛ nsia gu akonnwa ne mu. Na kukuo nso sisi hɔnom a nhwiren hyehyɛhyehyɛ kukuo ne mu. Kanea bobɔ sorosoro.

Nnipa bi a wɔreto nnwom ne barima baako a ɔte piano ho a ɔrebɔ. Piano no yɛ fitaa, ɛna wɔn a wɔto nnwom no nso hyehyɛ hyehyɛ tuntum tuntum na wɔkita ɔkasamu wɔ wɔn ano.

Mmaayewa a wɔahyehyɛ wɔn ho, na wɔde adeɛ abobɔ wɔn ti te sɛ duku. Na wɔn mu biara kitakita, d dua wɔ wɔn nsa mmienu mu a wɔde rebɔ twene so a ɛsisi wɔn anim. Mmaa no bi nso tete hɔnom a twene sisi wɔn anim a wɔde wɔn nsa saa ara na ɛrebɔ twene no.

Nnipa bi ahyia wɔ kokoo ase na wɔn ɛtete agua so ɛna ebi ɛnso ɛtete edua so ɛwɔ fam. Na barima baako mpanyinmu gyina wɔn anim a ɔrekasa kyerɛ wɔn ɛna wɔtete hɔ. Nnipa na wɔtete hɔ no mmaa mpanyinfoɔ ne mmarima mpanyinfoɔ ewɔ mu. Ebi te hɔ nom a wɔhyehyɛ nkramofoɔ kyɛ.

Mmorɔfo a ebi hyehyɛ nose marsk na ebi nso nhɛ nose marsk na car bi si wɔn akyi a wɔde ade abɔ so sɛdeɛ wɔde rekyɛ obi. Na akwadaa bi gyina anim a baako de adeɛ ahyɛ ne nsam a ogyina car no anim sɛdeɛ ɔde adeɛ no rekyɛ akwadaa no.

Nnipa bi a wɔredi agorɔ, na wɔde adeɛ asi hɔnom de mpa ato hɔnom a obi di mmirika ahuru afa so a ɔrekɔtɔ mpa no so, na nkurɔfoɔ gyinagyina akyirikyiri a wɔrehwɛ deɛ ɔreyɛ saa ade no, ɛnna obi nso te hɔnom a ɔrehwɛ sɛ abayewa no bɛhuri no yie anaasɛ ɔnhuri no yie.

Nnipa bi a wɔrebɔ twene na wɔredi asa wɔ dua bi ase. Wɔn nyinaa yɛ mmarima. Na wɔayɛ wɔn ti mpɛsɛmpɛsɛ. Ɛna baako de adeɛ kakaa abɔ ne ti, na wɔn nyinaa nso so, obiara nkyɛ mpaboa. Bi nso te hɔ rebɔ twene, na bi nso gyina hɔ rebɔ twene no.

Nnipa wɔahyia wɔ dan bi mu a wɔreyɛ press conference na nnipa no tete hɔnom a wɔkita buku ne pɛn a wɔretwerɛtwerɛ biribi, na wɔn nso wɔgyinagyina wɔn akyi no yɛ wɔn a wɔkita camera na wɔde ɛretwitwa wɔn mfonin.

Aborɔfo akuro kɛseɛ mu a abansoro ahodoɔ pii atwa hɔ ahyia na kwan da mfimfini, na nkurɔfoɔ tetetete dan bi nketenkete bi ase a wɔretontɔn nneɛma wɔ pono so. Nkurɔfoɔ ne wɔn abusua retwa twam, ɛnna ebi nso wɔagyinagyina nneɛma a wɔtontɔn no ho retɔ bi.

Nipakuo a wɔato santene a wɔna dessert so. Na ɛbi bag bobɔ wɔn akyi, ɛna ɛbi nso hyɛ akyɛ. Na ɛbi nso nam fam. Bebree no ara tete afunupɔnkɔ so a wɔato santene a wɔrekɔ.

Bibini abayewa bi koto nwuram baabi a nnoe bebrebee atwa ne ho ahyia a ebi gyinagyina ne nan so, na nsuo wɔ botolo mu hyɛ abayewa no mmɔtoɔm. Na nnoe no nkyɛn hɔnom afrɛ wɔn a wɔwɔ hɔ no. Nwura wɔ hɔnom a ɛyɛ ahaban mono.

Asraafoɔ a wɔredi agorɔ. Wɔkita akoma tententen, ɛna ɛbi asɔ ahoma no ano ano a wɔretwe wɔn ho pɛ deɛ ne ho yɛ den. Na asraafoɔ bebrebee atete atɔ fam, ɛna mpanimfoɔ gyina hɔnom a wɔahyehyɛ wɔn ho te sɛ nkramofoɔ a wɔhyehyɛ ɛkyɛ. Nkurɔfoɔ nso tete canopy no ase rehyɛ wɔn.

Aborɔfo bi wɔ dan bi mu a wokita laptopo de resua ade, na mmaayewa mmienu te hɔnom a barima baako gyina wɔn nkyɛn, na beebi nso barima bi nko ara ahyɛ ataade tuntum a ɔno nso gyina kɔmpiita baako ho. Mmaamua mmiɛnsa nso aka abɔm a wɔte hɔnom na baako nso de, ɔno nko ara na ɔte ne kɔmpiita ho.

Beaeɛ bi a nsuo ayiri afa hɔnom ama nsuo efie a ɛwɔ hɔnom nyinaa abubu. Na nkurɔfoɔ gyinagyina nsuo no mu, ɛna ɛbi nso gyingyina soro rehwehwɛhwehwɛ nsuo no mu. Na akyire no, mmɛ sisi akyire. Light pole nso si hɔnom.

Nkwadaa bi wɔ baabi a yɛde kapɛt a ɛyɛ agoprama so kapɛt asɛ hɔnom a wɔredi agorɔ. Na mpanimfoɔ nso gyingyina hɔnom. Na wɔn no biara no hyehɛ nose marsk. Ɛna barima baako kita ɔsamu a ɔrekasa gu mu.

Nnipa bi a wɔakɔ nsrahwɛ a baabi a wɔkɔ nsrahwɛ no yɛ po ho po ho, na kodoɔ bebree sisi hɔnom a aman bebree frankaa hyehyɛ so. Maame baako ne barima baako na abɔfra baako gyina hɔnom a obi retwa wɔn mfonini.

Ɔbaa ne barima bi a ɔte table ɛho. Na barima no ɛhyɛ ataade kɔkɔɔ a ɔde adeɛ kɔkɔɔ nso akyekyere ne ti. Na barima no kuta anomdeɛ kɔkɔɔ ɛwɔ glass mu a straw ɛda mu. Ɔbaa no deɛ ɔkuta kube a ɔde straw ahyɛ mu. Na wɔn anim no, plate si hɔ nom a aduane nso esi so.

Abibifoɔ mmaamua ne abaayewa a baako a ɔhyɛ ataadeɛ a ɛyɛ blue, wɔte adidipono ho a wɔredidi. Anomdeɛ nso kitakita binom a wɔrenom. Na abaayewa no kita phone a ɔretwa aduane no a wɔredi no.

Abibifoɔ nnipakuo bi a ɔwɔ ɛpo bi ano. Na ɔwɔ ɛpo no ano noa anwea no gu ho nom no ɛrepirapira hɔ nom, ɛresiesie hɔ. Na nwura naa wɔpirapira no, woasesa agu polythene tuntum akɛseɛ bi mu na nwura ɛnsoso ɛwɔ ɛpo n'ano a ɛyɛ nnua.

Mmrɔfo mmaayewa ne mmamuwa tete ɛpono tenten bi ho a obiara anim no, laptop sisi n'anim. Book ne pɛn nso ɛda pono tenten no so. Na wɔn anim pa ara nso so ɛɛmm TV kɛseɛ bɔ hɔnom a wɔrehwɛ so asua ade.

Mpanimfoɔ a wɔahyia a wɔredi nkitaho. Na obiara anim no, nsuo wɔ bɔtolo bi sisi wɔn biara anim. Wɔn nyinaaaaa tete so so santene so a panin a ɔwɔ mu no te wɔn anim. Na Kalipo nso so gu tray so a ɛsi wɔn mfimfini.

Edwam a yɛtɔn nneema, na nneema no, yɛahyehyɛ ɛgu ɛpono so. Ɛyɛ tomato a yɛayam a ɛwɔ konko mu, margarine ɛne milk ahodoɔ ɛnso sisi hɔ nom. Na table bi esisi hɔ nom a whee nsi so nti wɔakeka ato so atoto so.

Akuo mmienu bi wɔresi kan wɔ po so, kuo baako hyɛ ataadeɛ a ɛyɛ blue ne akokɔsradeɛ na kuo baako nso hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ. Na wɔn mu biara kita abaa a wɔde ɛreka kodoɔ no wɔ nsuo soɔ pɛ sɛ obiara di kan.

Aborɔfo mmienu bi a wɔde motorbike rehyɛ kaa mu, na efie bi si n'akyi a paake a ɛyɛ ahaban mono wɔ hɔnom.

Nnipahuo bi a wɔde adeɛ akyekyerɛ wɔn ti nam asase pesee a yɛfrɛ no seaert so. Na wɔn a wɔrekɔ no nyinaa obiara tete afunumu pɔnkɔ so ɛna pɔnkɔ biara anim no nipa baako di anim a wasɔ ahoma mu retwe pɔnkɔ no.

Nnipa a wɔakɔyi nam wɔ po so. Na kodoɔ no a wɔde kɔeɛ no, wɔrepia ba po no ano, ɛna baabi a nnipa no wɔ no nso, dua biara nsi hɔnom. Naaaa ahoma tenten sɔ kodoɔ no mu a wɔatwe akɔ anim.

Aboboyaa a abranteɛ bi ɛretwi na nnipakuo bi tete aboboyaa no mu wɔ akyire. Maamefoɔ mmiɛnsa ɛna barima baako na maamefoɔ no nyinaa de adeɛ akyekyere wɔn ti te sɛ nkramofoɔ na maame baako deɛ akwadaa hyɛ n'akyi.

Nnipakuo bi reyɛ campaign ama wɔn party. Na ebi tete motor so ɛna ebi nso te car kɛseɛ mu a speakers egu mua a wɔrebɔ nnwom. Na barima bi nso kuta kasamuu a ɔgyina car no mu, ɛna nkorɔfoɔ kutakuta nfonni a deɛ party no yɛ no dea no ɛda so.

Mpatamu a gutter bi ɛda hɔ a gutter no mu ayɛ finn. Na ɛdan bi wɔ hɔ nom a ɛdan no yɛnnfaa ahosuo biara ɛnnfaa ho. Nkwadaa nsoso di mirika ɛnam dan no ho ɛna mpanyinfoɔ bi nso ɛwɔ akyire ɛrehwɛ nkwadaa no.

Akwantufoɔ, nnipa pii a wɔyɛ aborɔfo tete dan bi mu. Ebi te hɔnom ɛnna bi nso gyina hɔnom. Ebi hyɛ nose mask, ɛnna ebi nso hyehyɛ kyɛ, na wɔn mu binom, wɔn bag a wɔde retu kwan no sisi wɔn anim.

Abrɔfo asrafoɔ a wɔasɔ bibinii barima bi a wɔahyɛ ɛkyɛ mu na wɔde ne nsa agu n'akyi a, bibinii barima ɛresu. Na baabi ɔwɔ no, ayɛ te sɛ dan bi mua yɛde obi ɛtum wɔ hɔ.

Abaayewa bi ɛhyɛ ataadeɛ ɛne adeɛ a yɛde abɔyɛnti a ne nyinaa ahosuo no yɛ akokɔ sradeɛ. Na ɔso pan a ɛyɛ dadeɛ deɛ no bi. Na baabi a ɔnam no yɛ edwa mu a nkorɔfoɔ pii ɛne nam hɔ a abansoro ne kyiniiɛ esisi hɔ nom.

Nnipa a wɔreyɛ bicycle akansie, na obiara hyɛ ahwehwɛniwa, ɛnna kyɛ a ɛbɔ wɔn ti ho ban, na ebi hyɛ atadeɛ a wɔatwerɛ cowbell ne pic pen wom, na baabi a wɔnam no yɛ nwiram, na kwan bi da hɔnom a wɔnam mu.

Mmrɔfo nnipa bia, wɔtwahyia tractor bia esi ade fitaa bi so. Na tractor no ahosuo yɛ ahaban mono. Tractor no bi nso esisi ɛfam baabi ɛna cars akɛseɛ pii esisisi hɔ nom a ebi ahosuo yɛ kɔkɔɔ ne akokɔ sradeɛ.

Trakta ahodoɔ esisi beebi a mbrofi bebebree etwa ho ahyia. Ɔbaa bi ɛgyina hɔ a ɔkita nkasamu a okita pepa ɛwɔ n'sam. Na trakta no ahosuo yɛ ahahammono.

Dan bi a ɛsi nnua mu, na dan no anim no, nhwiren fɛɛfɛɛ bi a ɛyɛ kɔkɔɔ wɔ hɔnom, ɛnna nnua atwa efie no ho ahyia. Kaa bi si hɔnom a nnipa pii refifiri mu akɔwurawrua fie no mu. Nnipa no nyinaa nso yɛ aborɔfo.

Nkwadaa a wɔredi awoda. Papa panin bi te mu a ɔhyɛ ahwehwɛniwa a ne tiri ho apa na n'abɔdwe yɛ fitaa. Nkwadaa a ɛwɔ hɔ nyinaa yɛ Abrɔfo nkwadaa na wɔn nyinaa nso ani agye. Keeki wɔ pono so si wɔn anim.

Aborɔfo gyina keteke akɛseɛ bi ho a wɔde anyinam ahoɔden na ɛma no kɔ. Aketeke no ahyɛnsodeɛ yɛ kɔkɔɔ na fitaa, na aborɔfo no a wɔgyina wɔn anim no, mpanimfoɔ won, ɛnna mmayewa ne mmeranteɛ nso wom. Wɔkita banner kɛseɛ bi wɔ wɔn nsam gyina wiemhyɛn ho.

Nfutukwan a efie esisi nkyɛnkyɛn. Na mmaayewa mmienu ɛsoso pan ɛne bucket ɛwɔ wɔn ti a ɔrekɔ ɛna mmarima mmienu bi nso ɛreba. Na akyirikyiri hɔ nom no adan ahodoɔ a ebi yɛ abansoro ɛne nnua bebreebee ɛwɔ hɔ nom.

Apɔmuden nnipa bi a wɔn ɛrehwɛ akwadaa bi a wɔretwa ne furuma. Na maame no akwadaa no yɛ ne deɛ no ayɛ ne ti mpɛsɛmpɛsɛ. Na obi gyina hɔnom a ɔyɛ ɔbaa a ɔde ne nsa agu ne ti, na nkurɔfoɔ nso tetetete hɔnom a ɔno nso akwadaa da wɔn nan so.

Abibifoɔ wɔahyɛ kente; ɔbaa ne barima. Barima baako hyɛ ahwehwɛniwa tuntum. Na ɔbaa no de ahweneɛ ahodoɔ bebree ayɛ agudiɛ agug ne koom ne ne nsa. Na ɔbaa baako gyina hɔ a ɔhyɛ atade fitaa a oɔkita ɔkasamu a watene ne nsa asɔ ɔbaa no a ɔde anhweneɛ agu ne koom no.

Ɔbaa ne barima wɔreyɛ ayeforo. Na ayeforo no nnanfofoɔ a egyina ne kyɛn no ahyehyɛ coat fitaa wɔn ɛrebɔ gye ne so. Ɛdan noa wɔn wɔ mu no nso wɔaso light bebree wɔ mu a ama ɛdan mu hɔ nom ahyɛrɛn.

Mmarima bi a wɔreyɛ basabasa wɔ kurom a apolisifoɔ di wɔn akyi a wɔredwane, na mmarima no, ebi de adeɛ akyekyere wɔn anim ɛnna ebi nso hyɛ nose mask, na kwan mu hɔ no, apolisifoɔ no at toto wisie agu kwan no mu hɔ.

Aborɔfo bi wɔahyehyɛ nneɛma wɔ wɔn ti so kɔsi wɔ nan ase na gloves wɔ wɔn nsa aba beebi a yɛyi woɔ. Na barima baako deɛ, ɔnhyɛ biribiara wɔn ne ti nhyɛ biribiara wɔ nsa na ɔde ne nsa ahyehyɛ ne bɔtɔ mu. Na bɔkso sisi hɔnom a mmoawa no a wɔyɛ woɔ bebree no nenam ho.

Ɛdwam a nkrɔfoɔ asiesie wɔn nneɛma wɔ fa. Nneɛma bi te sɛ nkruma, ntoosi, abrɔnwomaa, ankaa ne nea ɛkekakeka ho. Wɔn a wɔtɔ nneɛma no nso tete fam wɔ wɔn nneɛma ho.

Aborɔfo a ebi ahyehyɛ wɔn ho te sɛ nkramofoɔ. Mmaa no a wɔwɔ anim no ahyɛ ntade fitaa a wɔde akyekyere wɔn ti ho ne wɔn anim nyinaa. Na mmarima bi nso wɔ akyire a wɔrekɔ baabi foforɔ, na dan a ɛwɔ hɔnom no no so a ɛyɛy abansoro.

Nkwadaa ne papa panyinmu bi wɔ wdan bi mu a wɔn nyinaa ahyɛ ataade tenten fitaa. Na ɛfidie bi ɛsi wɔn anim wɔ ɛpono tuntum bi so. Ɛna nnuro bi nso ɛhyehyɛ adeɛ bi mu wɔ wɔn anim. na wɔn nyinaa ɛresere.

Mmɔfra a wɔadi dɛm bebrebree tete wheel chair mu. Na nnipa a wɔde wɔn baeɛ no nso gyingyina wɔn akyi wɔ wheel chair no akyi. Obi repia abɔfra baako a ɔte wheel chair no mu no, ɛna nkurɔfoɔ bebrebree gyina hɔnom rehwɛ wɔn. Maame bi ayi ne phone a ɔretwa wɔn.

Abrɔfo a wɔakɔ nsrahwɛ wɔ kwaeɛ bi mu. Na asono akɛseɛ nan na wɔnenam hɔnom. Mmiɛnsa ate wɔn ho. Ɛna baako nam car Mmorɔfo no de akɔ nsrahwɛ no anim. Nammorɔfo no, ei hyɛ kyɛ na ebi nso te car no mu a ɔde ne phone retwa mfoni.

Nnipa bi wɔ ɛsomdan bi mu. Ɔbaa bi ɛte asɛsɛdwa mu a wasen ne nan de hyire ayeyɛyeyɛ ne nipadua ho na ahweneɛ gu ne kɔn mu. Barima bi nso kuta ayowa a ɛho yɛ tuntum ɛnna mmaa mmiɛnsa nso abu nkotodwe wɔ papa panin no a ɔhyɛ ɛkyɛ no anim.

Nnipa bebrebee ato santene ne wɔn gallon wɔ filling station, na kaase ne motorbike bebrebee sisi hɔnom nso bi.

Adwumayɛfoɔ enum bi a wɔreyɛ adwuma ɛwɔ lɔɔre kwan mu, na wɔn mmienu ekuta sofi a wɔde retwiritweri anwia no, ɛnna kaa kɛseɛ bi nso si hɔ nom a nnipa mmienu egyina akyire.

Papa bi hyɛ batakari kɛseɛ ne buutu bi a n'ahosuo no yɛ akokɔ sradeɛ, ɛnna nika kɛseɛ a ɔsan hyɛ ahwehwɛniwa ka ho gyina badwam resa, na nnipa nso gyinagyina hɔnom a wɔgyina gɔngɔn hyɛ wɔn ammɔtoam a wɔrebɔ. Nnipa a wɔgyina hɔ no rehwa papa no a ɔgyina hɔ resa ne wɔn a wɔhyɛ batakari gyina hɔnom no.

Apolisifoɔ ato afasuo bi wɔ hɔnom a nnipa bebrebee gyinagyina fasuo no akyi. Apolisifoɔ no, ebi hyɛ atade tuntum ne kyɛ tuntum, ɛnna baako nso hyɛ atade ahaban mono a ɔhyɛ kyɛ kɔkɔɔ, na ɔsane nso hyɛ nose mask blue wɔ n'ano a ɔkuta etuo.

Asukuufoɔ a wɔte sukuu dan mu. Na paper da table a wɔtete ho no so, na wɔasɔ kanea bi wɔ so. Na bi ɛresere na bi nso ani abere deɛ wɔreyɛ no ho.

Ɛmmorofo kaa akansie, kaase nketenkete bi ɛnenam ɛkwan mu a ɛsa so a ɛdi mmirika na obiara pɛ sɛ wɔkɔdi kan. Nnipa bi ɛte afidie bi mu ɛwɔ soro a wɔrehwɛ agokansie no a ɛrekɔ so no, na kaase no ebiara afasuo yɛ sononko.

Nkramofoɔ a wɔn ɛwɔ nkramo dan mu ɛɛyɛ asɔre. Wɔn nyinaa hyehyɛ nos maske na bebree noa ɛhyehyɛ fitaa ɛne ɛkyɛ tuntum wɔ wɔn ti so. Wɔn tena ase ɛna wasan wɔn nnan. Wɔn nyinaa ɛyɛ mbɛɛma.

Abibifoɔ bi wɔ beaeɛ bi ɛreyɛ adwuma, na wɔn nyinaa ɛrehwɛ nnipa mmiɛnsa no a wɔasɔ adeɛ ne mu no a wɔreyɛ no. Na kaa bi a ɛyɛ fitaa si nkyɛn hɔnom. Beebi a wɔwɔ no nwura wɔwɔ hɔnom a hɔ ayɛ sɛ nwura mu.